Hayssi bessidayssi keehippe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni dumma dumma asati oyde bolla uttidi zoretas uttidi harasa xellishe diyayssa woykko puden odishe diyayssa xellisheayssa qoncisishees. Hessasikka qooday keehippe cora gidayssa qoncisees.

Hayssi besidayss kehi gitanne dalga gidida soohoni kase gaammo keththtatuppe izikka qase maata keththa diyayissanne hesafe hena bagara dumma dumma shuchchara osetida keththati dizayissa qoncises

Hayssi qoncisidayssi gayppe gitanne dalga gidizas keettha giddoni nam'u dumma dumma asati issipe bantha kusheni maqase woykko qanxizayssa oqidi woraqata woykko dumma dumma kireta qanxise diyayssa qoncisees.

Hayisan betishin kehipe coora asati daliga asati banita nata nata oyikizi utiutizayisa besishin etika qase woliqay pacini woyiko nata dichanayo ixini issipe shiqidi oge bolla utizaysa beses

Hayisan betizayisi kehippe gitanne dalga gidida ketha gidon duma duma botha asatura gujin hara tophiya asatura issippe utidi zoreta siyidayisa qonc, ises hesappe hini bagara hara eqida asati dizayisa qonccises

Haysan xelishin betizas kehipe gitanne dalga gidiza sohon gashe nayti bantam qodheni dumma dumma gamonne mahe CALA mayidinne gamo duguzara diza sure athidinne eqi utidaysa besishen etape hen bagara hara ASI dizaysa qoncises

aysi xalalishin betiza ayssi gaype gitanne dalge gidiza keeththa giddo gidishin he keeththa gidonkka qooday keefife cora gidida asati issife uttidayssanne hizetikka qasse zoorettanasi woykko subsaba shiqidayssa bessees

hayssi bessi layssi kayppe gitanne xalge gedizasoni izikka qase keyppe adussa keeththasanne dumma dumma kase keeththasappeka gujjini hara dumma dumma lo7iza mithas piradizaso gidayssa bessees

Hayssey xeellishin beettiza ssi keype diccida katamani qoodaykka keype cora gidiza mosoere goykko dumma dumma kaame laaggiza asati iisipe iisheninne echeka qas ufay xishe deyayssa qoncisees

Hayssan xallishen beettizayssi gaype gitanne lo7iza keeththa giddoni dumma dumma dunguzata ma7iza asatinne esesappeka cima asati naxala maa7iza asatira issife xarpeiza yuushen uttizayssanne etappe issoy dendidayssa bessees.

Haysan xelishin betizays kehippei gitanne dalga gidiza asati para togidi yizaysane izappe guyera kehippe gitanne wolqama makina bolla kuwasse ka'idi simiza nayta bollan wothidi yiza nayta besses.

Hassan xeellishin beettizaysi keehippe gidiza qorqora keexettiza keetha giddon dumma dumma qachora madabarara dizan gishata nam7ati woyko heedzdzati tookkishe dizaysa qoncisees.

Haysan xilishin betizaysi kehippe gitane dhoqa woyko cima asati para togidi hamutishe woyko salpera eqidaysa qoncises izetika qase kehippe wolqama para oykidaysa beses

Duma duma asati woyiko corra assati oyide bolla utiddi banitta kushen iskirito woyiko birenenne wariqata oyikidayisa hessa ppe guye baggara assi utibena daligga sohoyi deyisa qoncises

Hayssan beettizayssi wora medisatappe woykko wora do'atuppe kana suyiqe geetettizayti keehippe gitanne wolqama shuchca bolla eqqidi dizayssa bessishin hayssappe heni baggara hara shuchchatinne bare masatizayssi dizayssa qonccises.

Hayssan xeellishen keyeppe gitanne aaho gidizasonni hospuna gakkira asati baynta sinthani issi zo7o boora issidi xeellishe diyayssanne entha giddoppeka duma dunguza aaththiza asati diyayssa qoncisees

Hayssan xeellishen beettizayssi gaypi gitanne talge gidiza asati qoodaykka cora gidizayssati issife shiiqidi eqqidayssa gidishin entha gidonikka mekalakiya pooliseti goykko wothadarsidi hayssa qoncisees.

hayssan xellishen kayppe lo'izanne dalga keethata giddoni dumma dumma asati uththidayssanne hene uttida asatuppeka qasse nam'athu bolla dunguzi diyayssa qoncisshees etika qasse hene bagga xeellidi uttizayssa qoncisees

hayssan xeellishin beettizayssi gayeppe gitanne dalga gidiza cora asati booththa maay7o maay7idi yexxi shenenne zanxila oyqizayssa besishen esa giddonikka dumma dumma qeesatinne booththa ma7ira asati deessa qoncisees

hayssan xeellishen beettizayssi keepe coro asati idiyayssa giddon nam7ati bantha kusheni mayke oyqqidi misilezaabesidi haasayishe diyayssa qonceshes hessafe kaynni baggara hara misile diyayssa qoncisees

Hayssiin xellishin gayppe gitanne dalga gaama dungu zamma iza asatinne hara boota asasuura wolaketin uttidayssanne hethika qasse oda hisgishe diyayssa woykko uttidayssa qoncisishin

Hayssan xellishen beetettizayssi keeyppe gitanne cora gidiza gaammo cima asati uttidayssanne hizatusikka qooday keeyppe cora gidiayssa qoncisishees esikka bantha bolla dumma dumma gabetanne huphen dunguzaara diza koppiya attizayssa qoncises.

Hayissan xellishin betizayisi kehippe gittanne lo'iza keththa giddon qoddayi kehippe Cora gidiza asati issippe uttidayissa giddishin etika qase marara diza oyidde bolla uttidaysa qonccises hessappe hanna baggara duma duma asati dizayisa qonccises

ayssan xallushen beettizayssi gita keeththa gidooni dumma dumma asati issife sibseba yoogeykko zoretas uttidayssa bessishen esika qasi bantha kusheyani dumma dumma biiretanne wulaqatasa woyqqidayssa qoncisi bessees

hayssan xallishen beetizaysi kehipe hitanne aaho gidiza keeththa giddoni qooday keehipe cora gidiza asati etikka qase sibsebayo woykko zoreta yo7o uttidayssa qoncishishees qasaska qooday kehipe cora gidiayssa bessees.

hayssan xallishen beettizayssi keyppe gitanne lo7iza sooni issi bitanezi ba bolla dunguza wottidi haasayish diyayssanne izaappe guye baggara dumma dumma dunguzati diyayssa hayssi qancisidi bessees

hayssan xeellishen beettizayssi nam7u gammo cencha howaseka iza cugatu maay7o may7izinne eqqizayssa bessishin essappe ne baggara dumma dumma cora keetot diyayssanne hara oydeti diyayssa bessees

Hayssan xeellishen beettizayssi keype gitanne dalga gidiza so ni keype phouday coranne dumma dumma cima asati issife shiiqidi uttide hessa qoncishes hessata giddoppeka dunguzaara diza koppiya aathtiza asati dehessa qoncisees.

hayssi qoncisidayssi kayppey kitanni dalga gidizasoni issi mishira uttada sampa bolla katta yeggada punnashe deyayssa qoncisshes hayssapeynni baggara dumma dumma aho boososi deyayssa qoncises

Hayissan bettizayisi kehippe lo'iza algga bolla maccasera azinara na'ara gujjin ichidayisa besishin etasika qase woyiko eti hedzdzatika qase botta mayo may'idaysa qonccises kehippe ufdayetishe dizayisa beses.

Aysi bessidayssi keype yiashshizanne xumizasohoni gammozi isti uttidayssanne ha xellishe dayssa bessishin izikka diyosoy keype shuchchati bessiya heeranne xumaso gideyssa bessees.

Haysan xelishsheni keehippe lo'izzanne malalizza mac'anne attuma asati izzetika kasse dumma dumma zare zangarappe issippe shiqqidayssa qonc'isses hayssi bessizayssikka issippeththethi dizzayissa qonc'ises.

Hayssan xeelishin beetizayssi dumma dumma maththa essiza kooththatinne injera tigiza keeshe malatiza akamballotinne dumma dumma keesheti qommoti issipe dooreti uttidayssa qoncisees hayssape heni baggara keeththey de'izayssa bessees.

hayssan xeellishen beettizay si keype qoodey cora gidiza gashenayti issife shiiqidi uttizayssanne entha giddon issinaqa uttizayssa qoncishees ha7ikka qase esa giddon issina ba kushen haydan doyqizayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi issi gacica bolla deyiza misilenne dumma dumma xaafettiza xuufeta bessishen izikka qasse ha misilezi issi mishira keeppey adusa ma'o ma'ada eqqizayssanne hara dumma dumma xaafo qomoti dayssa qoncisees.

hayssey bessidayssi keyppe lo7izasoni issi bitanezi eqqidi odda aaththishen diyayssa bessishen he bitaneza duunan qasse issi bitanezi kusheni mayke oyqqidi hankoyssa haasaysishe deyayssanne izappe guyera hara asi deyayssa bessees

hayssan qoncisidayssi keype githa keeththa giddoni keype qooday cora gidiza kompiseretanne maskoteta asati utudi xeellishe diyayssanne hayssa giddonpe kase dumma dumma oosota ooththishe diyayssa qoncisees

Asi beeththida issi toophiya giddon kaype lo'izanne muruthata bessishin izatuppeka woykko kaype lo'iza abba giddebenne hara dumma dumma kowaase ka'ettida sohotanne dumma giste zeerethata bessees.

Hayssan xeelishen keyppe gitanne dalga keeththa giddooni izikka qase lo7iza woykko oda attiza woykko zoresa keeththa giddooni keyppe cora asati eqqi uttizayssanne izetikka qase izigishe deyayssa qoncisees.

hayssi beethtizayssi keeyppe gitanne zalga gidiza bonchettiza geetettiza asatuppe xilawunara gujin hara dumma dumma asati dunguzara diza maa7o ma7izinne bantha kushen qanxiza maqasa oyqqizi miishate qancishe deyayssa qoncisees

hayssan xelelishen keype gitanne dalga gidiza gaazeexa bolla dumma dumma miishati xaafettizayssanne asa misile diyayssa qoncisishees izikka qasseka oda aaththanasiwoykko ooratha odatha qoncisi hayssa bessees

hayssan xeellishen bettizay si keypi gitanne zalgo gidiza zoretasoni kaype cora asati issipe uttidi zoretishe woykko haasayishe diyayssa qonceshees oodaykka cora gidiayssa bessees

hayssan xeellishen ha woda teknolojien oosettiza woykko pittiza silkeza bolla dumma dumma qoda qommoti diyayssanne misileti diyayssa qoncishees hayssafe hana baggara dumma dumma xaafo miishati woykko xaafettida xuufeti diyayssa qoncisees

Hayssan xelishen beettizay si oda attasushe diyayssa woykko yootashe dizayssa issi mishoro besishin izakka ba ayfen manaxire wothazanne ba kushenin mayke woyqqada yootashe diyayssa qoncush hees

Hayssan xeelishen beettizayssi gaazexa woykko issi wodaqata bolla issi mishira adussa may'o may'ada eqqizayssa besishen izippe heena baggaranne bolla baggara keype dumma dumma xaafo qommoti woykko xuufe didiyayssa qoncisees

Hayissan betizayissi kehippe gitanne aho gidizza sohonni oyidappe dariza asati eqizayissanne hessappe heni bagara kehippe daligga gidiza biratayi de'ees.

hayssan beettiza issi kyp gitanne dalga gidiza sooni dumma dumma birathara woykko biratha pooletura eqqiza elektroonikse woykko maburati diyosaqabesishen hayssafe ha baggara issi bitaneze eqqizayssa qoncisees

Hayssan xalleshen beettizayssi keettay keypelo iza keeththa giddooni dumma dummasati dumma may7o may7idi issife haasayishe diyayssa besishen eta oosoyka maabaratera woyqetiza miishaara haasayetishe deyayssa qoncisees.

Hayssan beetidayssi gayppe geessay gitanne dhoqa gidiza maabiratse poole bolla dumma dumma shupoti micetidayssa bolla isi bitane zikidi giigii shenenne xeelli she diyayssa qoncishees.

hayssan xeellishen beettizayssi kaype gitanne dalga gidizaso ni dumma dumma elektronikse miishati woykku maabarate miishati issife shiiqidi gayti uttizayssa woykku ooso immishe diyaysta qoncisees

Hays besidays 2 misile woyko dumma dummabata besishn istapeka isoz kehipe cora waraqatat issippe doret utidaysa besishn ha bagaraka qase duma dummabat dizaysa beses.

Haysan xelishin betizas xafo woyko eriso he erisoykka qase gibire qanxiza Kehipe dumma dummanne wana gidiza yohota besishen he yohozikka qase debube Ethiopia kililen de'aysa besese

hayssi xeellishin bestidayssi issi keeththa giddoni issi bitanezi sarpheza bolla ba kushe woththizinne biirenne dumma woda qatata oyqqizinne haasayishe diyayssa bessishees essapeynne baggara tophiye bandiraynne hara dumma dumma miishati diyayssa bessees

Hayssan beettiza issi mitha kuwa giddoni keehippe cora asati uttidayssanne hessatappeka ha baggara issi moterey oyqqida nay beettishin hessappe baggara keehippe cora asatinne hara motore diyayissa qoncisees.

haysi bessidayssi dumma dumma mastooqe woykko eriso misile gidishin he misile bollakka gayppe lo7iza pidtida silke oyqqida kushenne hayssafe bolla baggara dumma dumma hara biiththa birati diyayssa qoncisees

hayssi pesida issi kaype ricciza katama giddooni dumma dumma suuqethanne dumma dumma ashorara gujjini hara ushati bayzetiza keeththa bessishen he keeththa kaden ogera hamettiza issi asa bessees

hayssi bessidayssi iisi mishira ba kusheni teknolojiyra oyqeteza miishara ba kushen oyqada karde keessashe diyayssanne izippene baggara hala dumma dumma miishati diayssa qoncisees

Hayssi bessedayssi keype gitanne lo7iza keeththe giddoni izikka qase tukke bayzattiza sooni dumma duma asati uththidi tukke uyisheninne kayishe diayssa qoncisishees hesafenne baggara hara asati deyssa bessees.

Hayssan bettizayssi kehippe giitanne ha wodde tekkinolojje maadon oththetiza etteme gettetiza biira kessizanne gellisiza mashshiney dizyssa qonccisishe de'ess izika go'izassoy bankke keththa giddidaysa qonccises.

Hayissan betyizayisi kehippe gitta kattama gidishshen he katama giddon duma duma kammezi dizayssa bolla heyssa kammeza bolla duma duma kaththatinne mishshati canneti uttizayisa qoncisesi hara duma duma cora asatinne keththi de'zayissa qonccises.

Dayssan xeellishin beettizay issi miishara oykketiza ba gidishin heyssikka qass issi bitanezi borsa aththizi ba silken go'etizi dumma dumma bayto yu'u miisha ba silken go'etizi qanxanas dandayayssa bessees.

Hayssan xeellisheni keyppe gitanne dalga malatiza keeththazi qeeri wuraqasa bolla woykko gaazexa bolla utizayssa bisishen ezapeni baggara issi mishira bakusheni miisha oyqautizayssa qoncisees.

hayssan xeelishen beettizayssi issi keeththa giddooni keype cora asati issipe uttidi woykko baynta kusheni dumma dumma woraqatanne biira oyqqidi xaafisheninne essanaka qasse issoyzi giigissishe dihayssa qoncisees

Hayssan xeelishen keeyppe gitanne dalganne cora gidiza atthumanne maca asati issife shiiqidi eqqidayssa besishen izatikka dizasooy keeype lo'iyayssa qoncisishees harakka qasse bira malatizara mishara shiiqidayssa qoncisees.

Hayssi xeelli sheni keype yashshizanne sami exizasooni issi bitanezi ba kusheni tama xaysseza miisha oyqqizinne tama xayssishe diyayssa bessishen izikka keype dalga tama toyssishe diyayssa bessees

Hayssan xeelli shoinbeettiza issi nam'u asati yaaranne haara oyqqidi baanere woykko qoncisiza misiletanne dumma dumma xaafota bessishin da xaafotikka qasse thama yedhidayssa soyssana si hasanaati go7ettana bessiya miishata bessees.

Haysan bessizaysi keehippe lo7izayssanne gita gidida tamappe ashshiza woykko tamappe nangiza asati xarapheza yuushon uttidaysanne eeta sinthan haaththinne koppiyayi dizaysii beettees.

Haysan xeelishn keehippe gita gidiza demba sohon, hedzdzu tama xaysiza woyko exiza tama toysuza asati banta kushen tubo oyqid tamaza woyko haysan hanetizaysa toysishe dizaysa qoncises

Hayssan xeellishe de'izayssi keehippe gitanne dalgga gidida tophphiyan de'iza dumma dumma maxaafa keeththata gidishi hayssikka qasse dumma dumma go'iza maxaafati de'izayssa bessishe keettas huphphe bolla tophphiya bandiray dizayssa bessees

Hayisan xelishin betizayisi kehippe lo, iza aho ketha gidon izika qase bilxigina parteyi diza soho gidishin asi bayina botani kehippe lo,iza duma duma mishati diyasa besees

hayssan beettizayssi keype ahu giddiza soni keype cora asati banxa kusheni simintho munaqiza miishappe akafo oyqqizinne hayssapeynne baggara dumma mashina giddo qolidi simintho munaqishe deyayssa qoncisees

hayssan xeellishen beettizayssi keype gitanne dalga katama giddon dishin he katama giddonkka kehipe lo'izanne aaho gidiza keeththi beessishin izikka qase keype corasonne keype dalga adussa gidayssa qoncisees

Hayssan beettizayssi keype gitanne dalge katama gidishin he katama giddon kaame ogezara gujjin kaame ogezappe hessa baggara keype coranne ahonne wolqama keeththi dizayssa bessishin izaska qooday keepe cora gide hessa qoncisees.

Haysan xelishen kehipe gitane dalga gidiza Soho oyqiza woga ketha besishen izika qase duma duma kawo osanchateti osetiza Soho gidishin ezi diya sohoyka kehipe lo'izaysa gidiyaysa qonc'ses.

Haysan be'ishin woyko xeelishi qoncizaysi, keehippe gita woyko dalga gidida keetha gidoni asay yuushon uttidaysane eeta sinthan qasse issi bitanezi xarapheza bolla lapitope oykidi xeellishe dizaysa qoncisees.

Hayssan xeellishen keyppe gitanne dalga gidiza cora asati keeththi keexethi sheddiyayssara hametisheninne ettappe heni baggaranne hana baggara dumma dumma kaametidiayssa qoncisishees keeththazikka kayeppe cora gidayssa qoncisees.

Hayssan xeellishen beeththizayssi keehippe githanne dalgga gidiza kawo keeththa besishen he kawo keeththanikka dumma dumma oosothi woykko dumma dumma maadothi imeththizayssa woykko ooseththizayssa qonccissees.

Hayssan xeellishen beettizayssi keehippe gitanne dalge katama gidishin he katama giddonikka dumma dumma lo7iza miixasinne keypelo7iza keeththati deyayssa qoncishees izetikka qase keype adussa gidiyayssa qoncisees.

Hayssi qoncisidayssi kehpey dalganne aho gidiza akamo keeththan woykko hospitaale giddoni dumma dumma dokteretinne nerseti dhaqqidayssanne hayssata giddoppe issoy uttidayssa qoncisishees bantha maa'o ubbaykka ma'o uttizayssa qoncisees.

Hayissi besidayiss kehippe Gita gidiza akomo keththa woyikko hosipitale gidishinn hee hosipitale giddonikka qase as ligga bolla zin''ida dumma dumma asati betishshin etikka qase kehippe harigishshe dizayissa besses.

hayssan qancisidayssi keehipe malalizanne dumma dumma satoyssi go7izasa gidishin izikka qasse suutha haratu yo7 gisho gidiyayssa bessishin izikka qasse arba mince kuyusho hospitalen diyayssa bessees

Hayssan xalellishen beettizayssi issi keeththa giddoni issi bitanezi xarpheza bolla komputere woththidi xallishen diyayssa bessishen iza bollaa qase dunguzi diyayssa qoncisi bessishen hara dumma dumma maskootei diyayssa bessees.

Hayssan xeelli shen beettize ssi issi mishira ba kihooni qeeri nawe qawutizayssa bolla issina kase he qeeri naayo duona doyada xalenne hara dumma dumma miishata immashe diyayssanne issipe hine baggara hara asati deayssa bessees.

Hayssan xeelishen beettizayssi akimeson woykko hospitaale keeththani heedzdzu dumma dumma asati bancha kiwooni ha7i yeletira naaza shurqan caaxidi oyqqizayssa besishin heessatuppeka qasse issiniza ciisha oyqqizayssa qoncisees

hayssi bessidayssi kayppe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni xalaonera gujjin dumma dumma asati uththidi xeeletishe woykko banthana bessishe deyayssanne isa bollanekka dumma dumma dunguzati dyayssa hayssi qoncisees

Aysi bessidayssi kaype gitanne dalga katame besishin izanka qase kaype lo'iza woykko malaliza keethtatinne kaype adussa ogesi biyayssa qoncisishes hessapeyni baggarakka hara dumma dumma keettati dayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi keehippe gita gidida qorqoron kexxettidayssa giddonni qooday keehi cora gidiza cima asatinne hara dumma dumma maca astura gujjin utti uuttidayssa bessin haratikka qase zooretas yidayssa besses

Hayssi bessidayssi kayipe lo7izanni darge gitiza keeththa giddon ato abrahaami paanta geetettiza bitanezi uttidayssanne hessafe zokko baggara dumma dumma wancatinne warqati diyayssa bessees

Hayssan be essidayssi kaype gitanne dalga gidiza kaameza giddon arbamince kanthi baazi wottidayssanne ba qooreni dumma dere dunguza wottidayssanne izikka qas kaame giddon toho wottidi uttidayssa bessees.

Hayssa xeelishon beettizayssi kahippe cora woykko dalga soho eqiza solara gidishin he soolaletikka awappe wolqa ekkidi hara dumma dumma oosoto yoo pe7iyayssa bessishen esafey ne baggara keeththidayssa bessees.

Hayssan xallishinbeeththida issi kaype gitanne zalgagidiza keeththa gidooni dumma dumma xale qommotinne dumma dumma sharoppe qommoti madaradare bolla shiiqizi issipfe dooretu uttidayssanne hessape giddo baggara kartoonera hara dumma miishati diayssa bessees.

Hayssan be7ishin dalggannelo7iza soon izikka ase keeththi dizayssanne keeththazape hani baggarane heni baggara addusa mithati dizayssa besees.

Hayissan betizayissi kehoppe gidiza bolokotera diretida dirsa bolla misilezikka nam'u tamareti tamaro makiza ma'o ma'izayissanne etappe gido bagara nam"u tamareti dizayissa qoncisses

Haysan xeelishin keehippe cora gidiza yelaga nayti issippe shiqidi eqidaysa bessishin issi addezi ba bolla dunguza wothidi ba huphen kopiya athidaysa koncisses

hayssan xeellishen beettizayssi keyfe gitanne dalga gidizasoni haaththika izaso gidishen hekke iza soonikka issi bitanezi haattazappe ba kushen yeggizi xeellishenenne hayssafenne baggara keehi coro asati deyssa qoncisees

Hayssan xalelishin kaype gitanne dalga gidizasoni haaththi bombappe wodhishe diyayssa qoncisishees e wodhdhizasooyka kiaype gita birata oykko biratara woosettiza baldze giddon diyayssa qoncisees

hayssan xeellishen beettizay si keype gitanne aho gidizasoni ooratha puuthe tokkiza isi bitaneza besishen hessafeyni baggara hara cora asatikka ooratha puuthe tokkanasi giigetti utxidayssa qoncisees

hayssan xeellishen qooday keefpe coranne dalge gidiza asati bayntha kusheni dumma dumma goshsha miishata oyqqiti hamethidi goshshas woykko oosos bishe diyayssa besishen hesafe goy baggara hara goshshinne keeththatti diyayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi gaype ahonne denba gidiza sohoni gaype lo7iza keethtati kedhetizayssa qonciishes essapen baggara mitatinne dumma dumma elektroonekiseeqati deayssa hamsale qoncisees.

Hayissi besizasi kehippe gitanne dalga ketha gidishin he ketha gidonka duma duma woyiko fitihi getetiza woyiko sure pirda pirdida soho gidishin he sohozika pirda ketha gidizayisa qonc, ises

hayssi besidayssi kaype cora asati issipe shiqidi oydon uttidayssa bessishen ettappe sinthara Kase dumma dumma pirdiza woykko dagnati etikka qasse heezati uttidi pirdishe diyayssa bessees.

hayssi qoncesidayssi issi keetta giddoni likke pirda pirdiza woykko dayanatuppe issoy ba kusheni mayke oyqqidi haysayishe diyayssa bessishen ezappe qasse hana baggara hara hasi diyayssa qoncisees

Hayssan beettidayssi keehippe gitanne lo'iza keeththa giddoni izikka qasse pirda keeththa gidishin he pirda keeththanikka xaraphezinne oydenne Tophphiya bandiray diyayssa qoncisesz. Hessikka lo'iza so gidyayssa bessees.

hayssan xalleshen beettizayssi kehipe lo7iza sooni kehippe dalga gidiza aho keeththasi deshin he keeththaza sinthani dumma dumma puuse qommoti boykko mitha qommoti shokke tuuttizayssa qoncisees

hayssan xeellishen keype coranne jalga gidiza suure maatan woykko suure maatan pirdiza macanne attuma asati beeththishin izatikka qasse bantha kushen waraqasa oyqqidinne issi kushe dhoqo ooththidi bessis hayssanne essapeynni maggara dumma dumma dere bandiray diyayssa qoncisees

hayssan xeellishen beettiza issi issi misile gidishin he misilezikka kaype lo7ize woykko suure pirda pirdiza mishira ba kusheni pirdiza miishata oyqqaza heqqawuthiza hayssa qoncisishin

hayssi qoncisidayssi gayppe gitanne dalga gidiza katama heerani gayppe coranne dumma dumma asati bantha kusheni akafanne hara milatiza miishata weqqidi heera geeshi she diyayssa qoncisishees esapeynne baggara keeththidayssa qoncisees

Hayssan xallishin beettizayssi kaype giita gidiza asati kaameza bolla dumma dumma buuratanne etaka qas qancan yeggidi caanishe diyayssa bessishin he qass caaniza qancati keype cora gidayssa qoncisees.

Haysan Xeelishi Bethizaysi Keehippe Aaho Gidiza Buratanne Hara Dumma Dumma Miishata Oliyosa Gidishin Hesa Sohonika Qase Dumma Dumma Asati Hessa Heera Geshishhenne Hara Dumma Dumma Burata Eehidi Olishe Dizaysa Qoncisees

hayssan xellishen beettizayssi kiayippe gitanne zalga katama giddoni dumma dumma asati hamethisheninne entha giddonkka qasse mekalakiyati deyayssanne hara dumma dumma asati deyayssa qoncisees

Hayssi bessizays kehippe giita go'a immiazaysa bessishin izzika qassi xaraphpheza bolla issi komppiterey dizayssa achen issi bittanezi uttidi mattawaqqa woykko oonatetha qonccisizasa giggisishe diizayssa qonccises.

Hayssi qoncisidayssi keehippe go7ay imizayssa gidishin izikka qasseka oonetetha qoncisiza mathawuqe kessiza hanota gidishin he masawuqe diza asikka qasse hara dereppey haraso yuuyana dandayayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi kayeppe lo7iza keeththani xarpheza bala wutida kompizere bessishin izappe sintharakka issi bitanezi ba kusheni dumma warqasa woyqqidinne silkeera xeelishe dihayssa qoncisishes hessafenni baggara issi mishira qawutidayssa qoncisees.

hayssan beettizayssi keypelo iza hawoda teknolojiyn woosettiza pittiza silke gidishin izakka qasse issi asi ba kushen oyqqizi go7ettishe diyayssa qoncis shees heyssika qasse hawuda teknolojiyen oosettizayssa qoncisees

Hayssan xallishen beettizay ssi kayipe lo'izan xufeta gidishin he xuufetika qoncisiday ssi digitale matawuqiya eta qasse dumma dumma bata izaara woyqetiza miishato yoo xeellana yoo dumma dumma soshal mideta gawa'etanayssa bessees.

Hayisani xelishini betizayisi kehippe gitanne daliga gidiza kehatha giddoni ha Wode tekkinoloje othetizara ha keeththe giddoni cora asati utidinne dijitale dijitale matawuqa getetizayisa oda xeliishshe dizayisa qoncisidesi

hayssan xellishin beettizayssi dijital metawu egeetettizayssa mazagabeta woykko xaafeti yo ganne heyssa qase ekkana mala hasayisiyoga gidishin heyssika qass keehipe cora mishayo go'e hayssa bessees

Hayssi qoncisizayssi kehippe githane dalgga gidiza ketha gidoni dumma dumma dere woykko dumma dumma sohappe yizza dumma dumma bithay kawothi issippe uthidi zorethishe diyssanne hayssape guye baggara dumma dumma bandirathi diyssa qoncisess.

hayssi qoncisidayssi keypey gitanne dalga gidiza keeththa giddon dor aabiyaimede uthidi zore saath shi diyayssa qoncisishes izi dizasaka kepey lo7izaso gidayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi gaype gitanne ahawu gidizasoni gammo dunguzaara diza may'o ma7izi issi bitanezi zoresawoykko naqasha attishe diyayssa qoncisshes hessafe goy baggara dumma dumma federal polisesinne hara coras diyayssa qoncishees.

Hayssan beettizayssi kayippey gitanne dalga asa gidishin izikka qasi uththidi ba kusheni mayke oyqidi haasayishe diyayssa qoncisees hayssape goy baggara kayippey lo'iza dumma dumma ma biratisinne gammo dunguzi diyayssa qoncisees.

Hayssi bessizayssi kehipe aahonne lo7iza keeththa giddon woykko na qasha aaththishe woykko qoncises hajayss keeththa giddon xilaone ha misilazakko shiiqido tizayssanne hessafeyn baggara dumma dumma saxi diyayssa qoncisees

Hayssan xeellishen beettizay ssi keyippe gitanne adussa gidiza kaame ogezappe hena baggaranne hana baggara keyppe lo7izanne ooracha keeththati diyayssa bessishen ijikka qasse keeyppe gita katama gidayssa bessees

Hayssan xeellishen beettizayssi keeyippe gitanne dalga gidiza qoodasikka kehipe cora gidiza asati bantha kusheni sohphe bandura oqqizinne bilxiginna parte boykko bilxiginna may7o ma7idi salpe kiidayssa bessees.

Hayssan xeellishen beettizayssi keype lo7iza keeththa giddoni booththa may7o ma7iza keype cora asati uttizayssanne essasa giddoppeka qase heedzdzati booththa may7o ma7izayssanne hene bagga xellishe diyayssa qoncisees

hayssan beettizayssi kehipe qooday coranne dhoqa giziza dumma dumma asati issipe shiiqizi ezigishe woykko xeelishe diyayssa qoncishshees hessa giddoppeka poolisezikka diyayssa qoncisees

Hayssan xeelishen keype gitanne dalga gidiza asati entha giddonka booththa tuura gujjini oda aasetishe diyayssa siyayssa woykko bantha kusheni wuraqasa woyqqizi xeellishen diyayssa qoncis shees.

Hayssi bessidaysi ke'ippe gittane dalgga gidiza keeththa giddoni hara dere woykko hara bessa biza passiportte gigisizasso gidishshin hessa Soo gidonikka qasse issi miishshra betiyassanne hessappe ya baggara harra assi dizayssa qoncissees

hayssan xeelishien beettiza issi issi bitanezi keeththa giddon diza woykko xarpheza bolla uttida komputare bolla kushe malatidi hanko kehppe coranne kawo baale matawata bessi sheni esatusikka qooday cora gidayssa bessees

Hayssan xeelishin beetizayssi keehippe gita keethe gidoni nam'u asati hesatapeka issiniza bootha gidishin izika qase oda aathishe dizayssa woyko zoretishe diyayssa qonccises.

Hayssan xeellishen kayppe gitanne dalga gidiza asati kehppe gita keeththa giddooni etikka qase oydati eqqezi zoretisheninne he oydatuppekka qase isso asayishen bessishen hayssafeni baggarara dumme cora asatide hessa qoncisees

hayssan xelelishen beettiza issi keype nitanne zarga keeththa giddoni ooracha asati gelishini he geliza asatu yo7o issi mishira eqaza woykko issi geela7oza eqqada ciishsha imma imma gelisa shidiassa qoncisees

hayssan xeelishen beetizayssi keefippe gitanne coro asati bantha kusheni dumma miisha woykko misile mesasizayssa oyqezi iza giddora ha xeelishe diyayssanne essappe guye baggara dumma misile diyayssa qoncisees

ayssan xeelishen betizayssi keype dalge gidiza keeththa giddoni dumma dumma poostata immishe diza asa bessishen heyssatusikka pooday keype cora gidi hayssa qoncisi bessees

Hayssi qoncisidayssi keype gitanne dalga gidiza kawo poolise wotadareti diyayssa qoncisishees esikka diza sooy ogeeni salpera diyayssa qoncisishees hayssafen baggara dumma dumma keeththinne kaamezidayssa qoncisees

Haysan Be'etizaysi Essi Bitanezi Kehipe Gitane Dalga Gidiza Demba Soha Eqidaaysa Besishe Ezasika Tira Kise Bola Kehipe Lo'iza Silke Dizaysane Hesape Heni Bagara Duma Duma Mabrate Shuboy Miccetidaysa Beses

Haysan betizays kehipe giata kethe gidon nam'u asati oyde bola utidi bata xarapheza bolla kushe wotidi hasayshe woyko odishe dizaysa qoncis ha issoysi polise qoncises

Hayisani xelishini betizayisi kehippe woliqama wotaderutupoe issozi ba kusheni mayikke oyikkidi oda yotishshenne woyikko hasaishshin dizayisa qoncisesi izi dizasoyikka kehippe loizasoho gididayissa qoncisesi

Hayssan xellishin keehippe giittanne wolqqama gidida katamm bollan kaame oogeza bollan bantta yeththa yeexiza salippera biza polisse qoommotuppe isso gididyssi yeexishe bizoysanne eettanni qase dumma dumma asay bishin beetes

Hayissan xeellishen beettizayssi kaype qitanne zalga gediza fedural peelise woyikko wothadarati issife shiqidi salfera eqqidayssa bessi shen esanaka qase hara dumma asati eqqidi xeellishe dehayssa qoncisees

Hayssan xelishen beettida issi kawo keeththan woykko kawo keeththa wooththadaretoppe poolisezi ba kusheni biirenne ba sinthan waraqasa wotidi xarpheza bolla deyayssa bolla xaafishe deyayssa qoncisees.

haytan xeellishen keeyippe gita keeththa giddoni qooday keeyippe cora gidiza asasinne eha giddonkka qasse pooliseti diyayssa qoncishees izatikka qasse izigishe diyayssa woykko hara asa siyishe diyayssa qoncisees

hayssi bessizayssi gayppe lo7iza sooni woykko lo7iza majirekke bollani nam7u gita asati eqqizayssa bessishin hessapeka naa asikka lo7iza m ma7izayssa qoncishes hessapene baggaranne hana baggara tophiya bandaranne hara dumma bandiray deessa qoncisees

hayssi bessidayssi kaypi gitanne dhoqa kawu osancheti walko maatawatidi hayssa qoncisishees hayssa giddoppeka abrahaam mayki ubba giddoppe giddon eqqiza hayssa qoncisushees hayssappe ne baggara makininne keettida hayssa qoncisees

Hayssi qoncisidayssii kehippe gitanne dalgga gidiza keeththa giddooni dumma dumma asati wombara bolla uththidinne baynta kusheni iskibirtonne woraqata oyqqidayssa besishshen hessata giddoppe keehippe corati dunguza mayi uttidayssa qoncisees

Hayssan bettizayisi kehippe gitanne dalgga gidiza keththan bola nam'u asati issippe uttidi hassa'she dizayissa besishen hayssika odda woyikko panna giza telebizinen odday adhishsh dizayisa besses

Haysi bessidayssi kaype dalganne gita gidiza ooracha goshsha bolla kaype qooday cora gidiza asati ooracha puuthetha tokkisheninne asappeni baggara hara dumma dumma asati diyayssanne mich deayssa bessees

Haysan xelishn betizays keehippe lo'iza keththa giddon bonchetida adanecha ada woyko melekite athashe dizaysa qoncises, iz sinthanka dumma dumma media qomot etika qase dumma dumma media qomot dizaysa qoncises.

Hayssan xeelishin kehippe gittane dalgga gidiza keththa giddon qodazika kehippe cora gidiza attumanne macca asati issippe uttidi odda woykko zoretta siyishshe diyayssa qonccises.

Hayssan xelishin betizayssi mitha kuwa gidoni qorqoro hini bagan eqida asatuyo hani bagan deya asati imishe deyzayssa qoncisses haysape hini bgaarara dumma dumma keethatine mithi deysa qoncisses.

Hayisan xelelishen beettizayssi keype gitanne gasta bitanezi ha shiiqidi eqqizayssa besishen izikka qase keype lo'iza mayo ma'izayssanne cimishe diyayssa hayssi qoncis bessees

hayssan xeelishen keeyppe gitanne zalga keeththa giddoni bonchettiza xilahuna du7ara gujjini hara dumma dumma keeyippe dalga asati diyayssa qoncisees hessasa giddoppeka dunguza attida asati diyayssa qoncisees

Hayssan xeelishen beettizay si keype gitanne dalga geetettiza bonchettiza biraanun eggi majireke bollayqqizinne oda woykko zore aaththishe deyayssanne isikka diyosoy keypelo izaso gideyssa qoncisees.

Hayssan xellishen beetizayssi keyppe lo7iza giddoni ato xilaunara gujji ni hara dumma dumma asati woykko dalga asati kushe caacizidinne uttizay sabesishen eta sintanekka dharphe zidessa qoncisees

Haysi besizaysi keehippe Gitanne dalga gidida keeta gidoni keehippe coranne Gita dumma dumma gidiza asati ha eqidi misileza xeelishe dizaysa besishn hesappe hen bagara hara poto denthiza asati dizaysa qoncises.

hayssi qoncisidayssi geppe gitanne dalga nam7u asati eqqizi bancha kusheni dumma boykko dummatiza maxaafa oyqqizi ha simmizi xeellishe deyayssanne eta sintane qasse xarpheza bolla biirenne haaththi dayssa qoncisees

Haysan xeelishin beetizayssi,keehipe gitane dalga asati xarapheza yuushope heni baggara eqqidi ha xeelishe dizaysa qoncises. Eeta sinthera diza xarapheza bolla kehippe cora haylandera haatheti dizaysa qoncisees.

hayssan beettizayssi kehipe gitanne dalga gidiza koaase ka7iza sohoni maca kuwaase kashshanchati etika qase ka7ishe deyayssanne yaanne ha woxxishe diyayssa qonciseshees esapeynne baggara hara dumma dumma mitasi deyayssa qoncisees

Hayssan xeellishen beettiza issi issi mishira ba kusheni dumma po iza wora qata mishsha oyqqadanne ha miicaso diyayssanne xeelara malaletasho diyayssa qoncishees hessapeka henebaggara dumma dumma pooethi diyayssa qoncisees

Ayssan beetizayssi keype lo7iza ketagedooni dumma dumma asati isethikka keype lo7iza asati issipe eqqizi haasayettishe woykko zoretishe diyaysa qoncisshes issika dezasowoy keype lo7izaso gidiyayssa qoncisees.

Hausi besidausi keehippe gitanne dalga gidiza demba sohoni oydu Gita adayi hamutishe dizausa qoncisishe haysappe heni bagara duma duma mithatinne hara duma sohoti dizaysa haysi qoncisidi besses.

Hayssi bessizayssi keehippe dalgga gidiza keeththani nam7u thamaaroso bessishin izikka qassi gashe na7ithi uththidi thamaaro bolla de7issa qonccissi des; ethassikka qooday keehi cora gidayssa bessees.

hayssi bessidayssi keehippe zalganne gita keetta giddoni nam7u misile bessishin he nam7u misilezikka gisha gashe nayti tamaro bolla woykko lucetha ekkishe diyayssa qoncisshees izazippeka baggati ha xillishe deyayssa qoncisees

Issi bissidayssi keypi gitanni aho gidiza kowase ka'ettiza keeththa giddo gidishin he keeththa giddonkka issi mala woykko issi mala maayo maa'iza issi cugati maarara eqqidayssa qonishees.

Hayssi bessizayssi ke'hippe dalgga giya giddon dumma dumma kaththa qamotinne dumma dumma ayfa ayfeti banta banta soohon oottizayssa woykko madabare giddon cugan cugan uttidayssa qoncisishshes hessappe heni baggara dumma dumma asatinne keeththi diyayssa qoncisees

Hayssani beetizayssi issi keetha giddoni keehipe daro asati tukkey bayzetiyasoni tukke uyishe dizayssanne issi maccasiya irkaboote lanqen uttidayssa besees.

Haysan xelishn betizays keehippe Gita asat banta gashe nayta kw'on idimid utidaysa qonciseshes,haysappeka issineza ba naza xantha xanthasehe dizaysa qoncisishin hara dumma dumma dizaysa beses.

Ayssi xeellishen bessidayssi gaype gita gidiza kaame giddoni dumma dumma asati ke7isheninne gelishen bessisheni heyssappe hana baggara issi mishira eqqa uttidayssanne kaameza xeellashe diyayssa bessees

Haysi bestidayssi keyipe gitanne dalga gidiza keeththa bolla keeype qooday coranne un7ettizi uttida asata bessishin assapeka giddora qasse saa7a bollakka qase qooday keeype cora gidi asati issife shiqidi eqqidayssa bessees.

Hayssan xellishen beettizay si kayppe lo7iza keeththa giddon issi mishira tukech gada baytashe diyayssa besseshen heyssafe ni baggara hara dumma dumma asati uththidi tukke uyayssanne hara dumma mishilesi qasse dajje iqqa giddon goykko miisha tenqolettidayssa bessees.

Haysa qoncisizaysi kehippe lo'izanne Aho gidiza turkey bayzrtizaso woykon suyqa achani dumma dumma asati uttidi tukiya uyishe diyasanne izzeta sinthanka erakabote bolla sinenne dumma dumma c'isheti dizaysa qonc'ises.

Hayssan beetizayssi keehippe coranne dalga gidiza asati issi kaameza bolla giddoninne bollan uttidi bishe diyayssa qoncisises hessappe heni bagaaranne hani bagaara dumma dumma addussa miththati diyayssa qoncises.

hayssi xeellishen gayippe gitanney dalga gediza lo7iza keeththa giddoni dumma dumma asati bantha go7a go7aweykko banta shupothizayssa xeellish infestishen keeththa giddonkka dumma dumma lo7iza batideayssa qoncisees

Hayssan xeellishen bettizayssi keehipe dalge gidiza keeththa giddoni izikka qasse tuke bayzettizasonni issi mishira uttiza asato yo tuke duuqaza bayiza shemeekko immashe dayssa poncisi bessees.

hayssan xeellishen bessiz hayssi keehipe gitanne aaho gidiza giya giddoni dumma dumma asati bayzisheninne shamishen bessishen qasse etappe ne baggara keehipe cora keeththeth diyzayssa qoncisees

hayssan xeellishen gayppe gitanne cora asati kaameza gejon gerana yoo uretisheninne un7ettishe diyayssa qoncishees kaameza malkekka bootta gidyayssa qoncisees

hayssan xelleshen beettizay si keype coranney zalga asati issife shiiqidi uttizayssa qoncisshes hayssanikka beettizayssi nam7u misile gidishin he nam7atuppekka yssaaani cimasati woykko macasati bantha kihowaani cerinay dimmi uttizay sa qoncisees

hayssan xeelishen bessi rayssi keype talga keetta giddoni keype cora asati banta naata ekki di7e hidinne dumma kit baateta woykko hakamoota hakamisana yo7oy utizayssanne banta kusheni qeeri nayta idimmi uttizayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi keehipe gittanne dalgganne dembba gidida sohoni issi mishshira eqqa uttidayssanne hessappe hini bagara hara mishira haylanden haaththa oyqqa utidayssane keehipe xoqa zummati de7iyassa qoncisses.

Hayissi besizayissi kehippe loyida nam'u nayiti kameza bolla utidi botha mayo mayidi nam'ati bollanika manaxire wothidi nam'atapeka issina kopiya wothid ha xeliddi micishe dizayissa qoncissesi

hayssi bessidayssi keyppe gitanne dalga gidiza doqagesohoni nam7u macati woykko nam7u hindonayti eqqidi kushiya pude toqu ooththidi yaa simmi eqqidayssa bessishen nam7atikka zo7o may7o ma7idayssa qoncisees

hayssi bessidayssi ke'ppe giitanne dalgga giidiza haaththi wodhdhiza heeran woykko ayfen xeelanayoo lo'iza heerani dunguza oyqqidi issi bitanezi he bagga siimiidi haaththe wodhidi yishe dizayssa xellidi de'zayssa qoncisees

Hayssi qoncusile issi keyipe gitanne dalge gidiza yuidi teelizasoni issi bitanezi eqqizi ha xeelishe diyayssa qoncush fes hessafeynn baggara keyppe dalga gidiza haaththi wodhdhizasoy beettishin hara asatikka diyayssa qoncusees

Hayssan beetizayssi keehipe gitanne cora gidiza asati wogolo bolla uttizi haatha bollara bishe de'izayssa qonccises hesasika qooday keehippe cora gidizayssa qonccises hesapeka heni baggara dumma dumma mithati de'izayssa qonccises.

Haysan xelishin betizays xelanas kehipe lo'izasonne issi yelaga nazi ba bolla tophe bandiraza wothidinne ba kushe micidi ha xelishe dizaysanne izi eqizasyokka qase dhuchati besiza yara gididays qoncises

Hayissan xelishin kehipe gittanne lo'iza sohoni issi yalagga na'azi hathi goggizza sohoni eqizi kushe micci utizayissane izappe guye baggara duma duma lo'iza shuchchatinne hathi gogiza sohoyi betesi.

Hayssan xeelishin keehippe gitanne dalgga gidida sohoni keehippe cora asay diyayssa qoccisees. Hayssappe sinththa baggara heezzu indena asi woykko macca naati qoometi uttidayssa qonccisees.

hayssan xeelishen beettizaysi keehippe gitanne dalga gidiza wura giddoni gashosi woykko gasho geetettiza wura do'azi hamestisheninne bishen diyayssa qoncishees izi disasoyka mitha giddon gidayssa qoncisees

hayssan xeellishen beettiza issi keype dalga asati banthathoni paase phonqizi ka7i sheninne woxxishen diyayssa bisishen izetika dizasoy keypen denbanne maati dizaso bessees

hayssan xeellishen beettizay si keype coranne dalge gi diza asati issi mala mayo woykko booththa ma7idi eqqizayssanne ba oddeti qasse uttizayssa qoncis ushees esikka dizasooy xeellana si woykko yuushasa xeellana yuuyrayssa qoncisees

Hayssan xeellishen beettizay si keype cora asati uttidayssanne eqqizayssa besishen ehika ma'iza maayoy keype dumma gidiayssanne eta sinthani dumma dumma festaleranne zambilera diza miishati beettosonaa

ayssan xeellishen beettizayssi xeellana sikeyeppe lo7izanne malaliza izakka qase asi yiizi xeellanas medhetidasoni haaththi pudeppe goggizayssa achchini boossa mayqo maa7izi bantha kushen dumma miishawuqqiza cora asati beettosona

hayssan xallishen be izayssi keyppe gitanne cimma milatiza bitane ba ayfen manaxere woththidi bittara woosettiza alga misatiza miisha bolla zin7izayssa bessishen izikka qasse dumma dumma heerappe xeellanas yizayssa qoncisees

hayssan xeellishin keype lo7izanne yelaga naazi ba bollani sophe bandida woththidinne eqqizayssa qoncisishees izi dizasoyka keype lo7iza mitasinne irxa mitati diyayssa qoncisees

hayssi qoncisidayssi gayppe kitanne talgasati oonatetta qoncisiza mathooqe kessishe diyayssa bessishen ezas peka qase nam7u dumma dumma nayti esana issippe zorecidi woykko hiigisi she diyayssa qoncisees

Haysam xeelishini beetizay qooday keehippe cora gidiza gashenne yelaga nayti maarara wotko salpera nam'u salpera eqidaysa besishin izetika dijitale matoqe masgabetana yidaysa besses.

Haysan tseellishan bettiya asati, keehippe githa keeththa giddooni dumma dumma gashi naatu gujjini wogga asara issippe yidi mazaagabettishe de'aysa qonccishishees. Izikka mazaagabettizaysi diijitaale mattoqa ekkanas giddiysa besses.

hayssan xallishen betide si keype dalga tamareti issife shiiqidi digitale matawuqe kessana si mazagabettana siyizayssa besishin he mazagabiza asatikka qasse nam7aza gidishin issoy maca gidishin issoy attuma gidayssa bessees

hayssan beettiza issi issi bitanezi ba kushshen wuraqata woyqqizenne essapenni baggara xaafoy dishin he xaafoyka qasse kawo doorana si asiydi dorizasonne ba oyqqiza wuraqaha yeggizaso gidayssa qoncisees

Hayssan xeellishen issi keeththa giddooni issi geela'oza ba sintandiza xarpheza bolla woraqata woykko dabtara woththadanne biirera xaafashi deysta qoncishees izipen baggara issi mishiray qawutizayssa qoncisees

hayssan xeelishen beettiza issi digital metawu egeetettizayssa xaafiza misanezi issi coro asata ba koshshishidi xaafisheninne mazagabisheni deya issa qoncisshees esappeynne baggara keeththideayssa qoncisees

Hayssan xeelelishen beetizayssi keipe dalge asati salperaqqiti xaafetishe woykko mazagabetishe deyayssa bessishen hessanaka qasse giigissida hara asati uttidi xaafishe deyayssa qoncisees.

hayssan xellishen beettizay si kepe qooday coranne dalga gidiza asati esika qas salpeera eqqizi mazagabetishe woykko xaafettishe deeyssa qoncishishees esappeynne baggara dumma dumma mixaqomotinne keeththi deayssa qoncishees

Hayssi bessidayssi geyppe gitanne dalga gidiza kowaase ka'ettiza sooni maca woykko macanatu toho kowaasey isporte bessi sheni heyssappe guye baggara esa xeellanas si yida dumma dumma asati uttizayssa qancisees.

hayssi qoncisidayssi kehipe gitanne dalga gidiza kuwaseka izasoni maca cugati issife shiiqidi eqqidayssa qoncishes hessapey ne baggara dumma dumma asi uttiza sohoti dayssa qoncisees

Hayssan bettizayssi keehippe giittanne dalgga gidiza kuwase ka'ida sohonni kuwase kasizayssa woykko aselxaynne gettetizayss kuwase ka'iza cuuggatti xonisinne uufayetishe pudde xoqu ootti tookidayssa besses.

Hayssi bessidayssi gayppe gitanne adussa gidiza kaame ogeza bolla dumma dumma may'oma'iza biskilite laaggiza asati issoy soara xoonana gidi anaxechishe woykko laggishe deyayssa bessees

hayssan beeththidayssi keype gita gidiza kowaaseka izasoni nam7u dumma dumma cugati kowaaseka isheninne ponqishe diyayssa qoncisishes esapeyn baggara esana xeellanas haras yidayssa bessees

Haysa xeelishin betizays keehippe gitanne aho gidiza kuwase ka'iza sohoni issi cuga kuwase ka'iza nayti issippe shiiqi eidaysanne hessappe heni bagara eta oothisiza issi bitaney dizaysa qoncisees.

hayssan qoncisiday si keype dalga gidiza kowaase ka7izasoni attuma naatu kuwaase kaasa gidishin esikaqasi ka7iseninne qonqishe diyayssa qoncisishe dasappeynne baggara dhumma dumma mitat diyayssa qoncisees

Hayssan xeellishin beettizayssi kuwaase kaa7iza sohoni goole nanggizayssi woykko braynna geetettizayssi ba xeessani kushe wothidi ba kusheni gonthe aathidi eqqizayssa qonccishishees. Hessappe hini baggaara hara dumma dumma asati diyayssa qoncisisees.

hayssan xelishen beettizayssi keehippe gitanne dalga gidiza kuwaase ka7iza sohooni kuwaase ka7iza issi cugasi kuwaase gelsidi woykko goole gelisidi woxxisheninne ufayttishe diyayssa bessees.

hayssan xeellishen beettizayssi pushe kowasa gidishen izaka qasse nam7u dumma dumma cugati ka7isheninne hekko azaiza baqishe diyayssa bessishen esappe hene baggaranne hana baggara dumma dumma asati xeellishe diyayssa qon7isees

Hayssan xeellishen beettizayssi geyppe gitanne dalga gidiza kowaaseka iza soni dumme dumma may'o ma'iza kuwaaseka iza naati heyssa kuwaaseka izasokko hametishe diyayssa qoncisi bessees.

Ayssan xeellishen beettizay si keeppe malaliza isporte qommotoppe issaa gidishin izikka qasse bokkse woykko bokkisida isporte qommota gidishin heyssanka qase macanne attuma nayti xeellishi eqqisin di ayssa qonisees.

hayssan xeellishen beththiday ssi keyppe dalganne aho keeththa gidooni dumma dumma asati issife shiiqidi eqqidayssanne oda aththishe dehessa qoncisisees hessappe hene baggaranne hana baggara hara asinne ciishshati dehessa qoncisees

Hayiss besizayiss ha'i wode tekinolojjenn oththetiza kehippe lo'izanne malaliza dumma dumma oththos madizza woyikko cariko woyikko baa gidoppekka kesizayissa besishshinn izzikka qaa kehippe go'a immizayissa qonccisess.

hayssi phesidayssi keype gitanne dalga gidiza taknolojen oosettiza wayfay geetettizayssi asi ba silkera isipe gagisidi go7ettanasi dumma dumma soshal midiyata go7ettanassi maaddizayssa qoncisees

Haysan xelishen betidaysi kehipe lo'zane malaliza ha wode tekinoloje madetonine qofane osetiza motorey gidishin izasika hedzu tohoy diyaysa besishen hesapeka kalidi go'etanas kehipe mata gidiyaysa beses.

Hayissanni betizayissi kehippe lo'izanne malaliza haa wode techinolojin othetizza budenna ukizza basheyi betishshinn izikka qase elekitronikisara woyikko mabirate eoliqara othozayissa qonicisses.

Hayissan bessidayisi keype lo'izanne go'ethana si masa giddida awuda teknolojie maadutaninne qofan oosettiza ooratha biiretinne dumma dumma maqasa qomoti diyayssa qoncishishees esikka borsa giddon diyayssa bessees

hayssan beettizayssi kaype lo7izanne malaliza ha wole teknolojiyen oosettiza pittiza silke bessishin izikka qasse keipe wolqamanne kayipe dalga miisha kahessa qoncisishees heyssaka qase hiskibirto masazale miishara go7ithano bessihessa qoncishees

hayssan xeelishen beettizayssi kaibey lo7izanne poolize dawutora gidishen izikka ha woda teknolojiyen maadetoninne qofan oosettidayssa bessishin iza bollakka qasse kaifbey maaddizanne dumma dumma miishata xaafanasa koo7i ayssa bessees

hayssan xallishen beettizayssi kayppe lo7izanne dalga gidiza maxaafa beeththishen he maxaafazi dumma dummabata xaafana si go7izayssa gidishin heyssika qasse a wode teknolojien maadeton oosetizayssa bessees

Hayssen beessidayssi kayppe lo7izanne dalga gediza keeththa giddooni dumma dumma ooratha karthone giddooni geliza dumma dumma kathasaqamo gidishin ezazakawo eththizayssi asa wolqan gidedan dishin teknoloji maadeton gideyssa bessees

hayssan xallishen beettizay si hawade teknoloji maadeton oosetiza hayssan wothidi yethanne dumma dumma miishata siyiza erpoone gidishin he issaka asse go7ethoy keyppe wolqa koynnayssa bessees

Hayssan xellishshin bettizaysi kehippe lo'izanne esson go'etanayo matta giddiza kushsen woththiza wode qonccisiza sattenne hessa bolla qase silkke mala dawallidi go'etana ossteiza ha wode tekkinolajen ossetizayissa qonccises.

Hayssi bessidays keehippe lo'iza waraqata woykko daputara gidishin izikka ha wode tekinoloje maadotan oosetidayssa bessishin iza bollanikka dumma dumma go'izabata xaafanayo go'es.

hayssa xallishin kayppe lo7izayssanne ha wode teknolojiye maadaton oosettiza haaththa erxisanas go7izayssanne hara dumma dumma kaththasi gam7ana mala oottiza ha wode teknolojiye maadaton oosettiza miisha gidishin hassapen baggara dumma dumma bati deyssa qoncisees

Hayssan xeelishen beettizayssi ha wede teknologe qofaninne maadeton oosetiza dumma dumma micha qancizanne dumma dumma michasa giigisida mashine bisishin he mashines achshini hara dumma dumma asati eqqizayssa qoncisees.

hayssan xeelishin beettizay si kaipe dumma dumma batanne kyipe go7ettana yo7o mata gidiza dumma dumma miishata gidishin heyssatikka go7ettana yooweekko shamana yo7o kp laafa miishata gidessa qoncisees

Hayssan xeelleshin beettizay si ha wuda teknologieninne madeton oosettiza keype malaliza haaththa pentistiza woykko quma kattiza miisha gidishin izakka qasse go'echana si keype mata gidayssa qoncisees.

Haysi qonc'isidaysi kahipe gitane dalga gidiza katama gidoni kame ogezeppe hena bagara duma duma bayiskilete lagiza oge gidishin he ogeze bolaka kehipe gita asati lagishe deyaysa qonc'ises.

Hayssi bessizayssi keehippe gitanne dalgga gidida sohon dumma dumma woykko keehippe cora gidiza kaameti kaame ogera yishe diyayssanne hara dumma dumma asti diyayssanne hessappe hani baggara keeththi diyayssa qonccisees.

Haysan qoncidays kehipe gitanne diciza katamaza bollan kameza hes adusanne kehipe cora asa oykiza babure gidoppe asi keiyasanne gelizaysa qoncisidi beses

aysi bessisheni katama giddoni dumma dumma motoreta oyqqizi eqqiza naata bessishin ezitika qasse oge gaxan diyayssa bessishin essafehne baggara dumma dumma keeththasinne hara dumma dumma motoreti diyayssa bessees

Hayssi xaelishin beetiza issi kayppe lo'iza kasama giddon kaame ogen eqqiza issi oorathanne booththa kaame bessishin hezippey hena baggara dumma dumma kametinne keetidayssa qoncis bessees.

hayssan beettizayssi keehippe dalga katama gedooni kaame ogeza bolla saykele laaggize bishananne aspe qase goyera hara dumma dumma kameti diyayssa qoncish hees hayssape hne baggara keeththati diyayssa qoncisees

hayssan beethtizayssi kiyayppe gitanne lo7iza katama gidon woykko keeshtha giddoni phoolizanne lo7iza kaameza achchini dumma dumma asati eqqizi xeellishe deyayssa qoncishees hayssape ni baggara hara kaameti deayssa qoncisees

Hayssan xeelishen beettizayssi keype curanne wolqame geetettisa hayro pilaneti maararara woykko salfera eqqi utizayssa qonu shees qesaseka dheera bella hephie bandiray ilaysa qonitees.

hayssan bessizayssi gaxxare giddoni issi qeerna azi purkure bolla miisha wottidi sugizi bishe diyayssanne hessafe ni baggara dumma dumma asatinne keeththi deyayssa qoncisees

hayssan xeellishen beetizayssi kayeppe gitanne oodaykka qas coda gidiza wolqama kaameti maarara woykko salpera eqqizayssa besishin eta sintanekka isi bitanezi ba ayfen manaxire woothizi eqqidayssa qon7isees

hayssan xellishen keeyippe gitanne talga gidiza katama giddooni izikka qasse kaame ogezappe hine baggara saykile woykko beskilite laaggizaso gidishen heyssanka gita asati laaggisheninne hessafeni baggara wolqama keettida ssa qoncisees

Haysi besizaysi kehipe gitane lo'iza woyko adusa katama keetha besishin izika keehipe lo'izane geesayka woyko duma duma asi gelida sohoysika keehipe adusa gidizaysa qoncises.

Hayisi bessidayssi kaype gitanne dalge gidiza soni ooratha keesishenin woykko oosozi wuribenna keeththasa bessishin ezikka qase kaype cora woykko kaype daro keeththa gidiayssa bessishin hesafeya baggara kaame diayssa qoncisees

aysi bessidayssi kpe gitanne dalga keeththa besishen izikka qase oososi woykko i hanotazi polotishe diyayssa qoncisides appe sintha baggara dumma dumma oyddu kametinne hara asati diyayssa qoncisees

Ayssi bessidayssi naqasha besishin izi naqasashikka woykko mastawuphezikka tammu kusheya qoydo qanxiku hara ooratha keeththa ekkiyayssa qoncis hees izikka qasseka oorathadey taani diyayssa qoncishees.

aysi bessidayssi gaype lo7izanne bootha qalamera teethida keeththa giddo gidishin he keeshtha giddo senka qasse dumma dumma oydetinne xarphezati bayna yssa bessishin hessafe ne baggara hara dumma dumma kifilati deyssa bessees

Haysi bessidayssi kiayipe gitanne riccida katama giddoni kayipe cora asati bancha sintani dumma dumma karton eranne qancara diza zaytetanne dumma dumma qumata issife shi shiri doori uttudayssa bessees

Hayssan xallishen beettizay ssi gayppe lo,izanne aho gitiza keeththa giddo bessishin he keeththa giddonikka issi miishikka woykko uttizanne ara dumma dumma miishiti issi bikka baynasa bessees.

Haysseyan beettizay si keype gitanne dalga gidiza katama keeththa beseshen izikka qasse kayppe gitanne dalganne coraso wogi oyqqidayssa beseshen izasika geessayka keyppe adussa gidissa qoncisees.

Haysi bessidaysi kehipe gitane dhoqa tamaro ketha besishen heysape sintara kehipe qoday c'ora gidiza tamaretine hara duma duma asati simeretishe beses.

hayssi bessidayssi keehippe gitanne dalga asatu tamaro keeththa bessishin he hamaro keeththanekka dhissi gitanne cimiza bitanezi salidakko woykko tamariza sokofiidi xaafishe woykko xaafa bolla deyayssa qoncisees

Hayssi qoncisid bessidayssi geyppe gitanne dalga giditasoni dumma dumma asati shuchchara woykko simintora keeththa keexxishe diyayssa bessishen izikka qase kawo tamaro keeththa gidayssa qoncisees.

ssi bessidayssi kahipe gitanne dalga gidiza addis ababa sooni woykko addis ababani xuqor anbessa geetettiza nam7anto xeeka timirthe keeththay diyayssanne izikka qase kaype era immidi tamarsizayssa qoncisees

hayssi bessidayssi keyippe gitanne dalga gidiza tamaro keeththani tamareti bantha kushe xoqo ooththidi biire oyqqi uttidayssa bessishen eta sintanikka xarpheza bolla dumma dumma dabtareti diayssa qoncisidi bessees

Hayssan beettizayssi keype coranne dalga gidiza issikka qasse garshe tamaresa beethishin hethamarethikka qase ka7i sheninne ufay xishe diyayssa qoncishi shees etaskka qooday keype cora gidayssa bessees.

Haysan betizaysi issi kehipe gitane dalga gidiza tamaresoni izika qase maxafa kethani dumma dumma tamareti mantha kusheni dumma dumma naxafanta oykidi xellishenine xana'ishe dizaysa qonccisses

hayssan qoncidayssi keeyippe gitanne dalge gidiza tamaro keeththa giddoni keeyppe cora tamareti uttizayssanne eta sinthan diza oyde bolla bantha dawuthara wothidi xeelli shenninne tamarshe diyayssa qoncisees

Hayssan xeellishen keoweppe gitanne galga gidiza samaro keeththasi maadara diyayssanne esafeyana baggara dumma dumma lo'iza mithassinne hara dumma dumma mithasi diyayssa qoncishees.

hayssan beettizayssi keeyippe gitanni dalgason keexetiza tamara keeththa bessi sheeni heyssas keeththa giddunkka qasse keeyippe cora tamarti diyayssa qoncise shenka hara dumma qasse keeththa gaxani cora tamareti diyayssa qoncisees

Hayssi bestidayssi keepe gita tamareso bessi sheni heessa keeththa giddonkka dumma dumma dunguza woththiza nam'u asati tamare naytas woyto gishise diyayssanne esappey ne baggara dumma dumma maxaafati diyayssa qoncisees.

hayssi bestidayssi keyipe gitanne cora asati issi bolla shiiqidi hamistisheninne izazetikka qasse samaro makiza bala bessiza may7o maa7idi hamestishe diyayssa qoncishees hessape nebaggara dumma dumma mitatinne kaame diyayssa qoncisees.

Hayiss besizayiss cakitt woyikko woratti bessiya heeranne dennibba sohonni issi kamezza bolla oyidappe dariza asati uttidayissanne issozzi bita bolla eqqidayissa qonccishinn.heyissappe heni bagara cora miththati dizayissa qonccisses.

hayssan beeththiday ssi keypey kitanni adussa giddiza ogeza bolla issi gita kaamezi ogeza giigissi sheninne ooractha woge lo7ethana yo7o ani hayssa bessishen essapenne baggara hara asati deyssa bessees

Aysi qoncis bessizayssi keyppe gita gidiza heerani izikka qasse katama giddo ogethappe hissiroaze bolla nam'u hasati jerkaniyera dumma dumma miishata oyqqidi epishendiyayssa bessees.

Hayssan xeellishen beettizayssi keyayippe gitanne zalga gidiza izikka qasse adussa gidiza kaame ogezi giigetisheninne lo'esettishe bessishen ezakka lo'etizayssati dumma dumma asatinne kaameti diyayssa qoncisees.

hayssan bessizayssi keype gitanne dalga gidiza shuchchara keettiza woykko shuchchara oosettiza zaraphe bessishin izikka keype aahonne dalga gidiayssa qoncisees

Hayssan xeelishen beetizayssi keyppe dalgasooni nam'u goshsha kaamey malatizayssati woykko oge giigissiza kaameti sinotirake geetettiza kaameyoza bolla biitha qolisheninne ogeza giigissishe dizayssa qoncisees.

Hayssan xelelishen beettizayssi issi betanezi ha misalaza koshi diqizi eqqizayssanne hayssappe nni baggara keype cora asasi diyayssanne obba qaseka keype gita kaamezi oge woykko oge giigisshishe di hayssa qoncisees

Hayssan beeththi sheni keeyippe gitanne dalga kasama giddoni kamme ogeza bolla qooday keeyippe thoqa gidiza kaameti bisheninne yishen diyayssa bessishen esapeni baggaranne hana baggara dumma dumma keey walqama keethxasi diyayssa qoncisees.

hayssi bessidayssi kepe gitanney aho gidizasoni keypey doqa woykko keypey aho gidiza shuchchan oosettiza haaththa thankerebetishen hayssafe hana baggara dumma dumma asati eqqizayssa qoncisees

haysi besizayssi dumma dumma gidida asati kaxettishe diza keththa bolla eqqidayssa qoncishes hessape hinni baggara dumma dumma mita qommotinne zumati diyayssa qoncishes asatusikka qooday kehpe cora gidiayssa qoncisees

Haysi betizaysi kehippe dalgga gidiza sohon dumma dumma gammo dunguza huphphenine ba bollan woththida asati bantta kushshen irixxa maata oyqqidi issoy isowara hasa7etishe dizayssane hesappe guye baggara hara asati diizayssa besese.

Haysi bess9daysi keehipe gotta odda woyko qonciso woyko mastawoqa gidishin he mastawowazika keehippe lo'iza haathazi arba mince katamazani pultidaysanne izika qase oosos ke'izausa besses.

Hayssan beetizayssi keehippe dalgga gidiza kasama giddo gidishin. He kasama qasse haaththa immiza keehippe lo7iznne keehippe dalgga simithora keexetida keeththa besees.

Haysan xeelishin beetizaysi gamo dunguza woyko kopiya hu'en wothidi ne boonoppe haathey kezizaysa be kushen qolishininne mecetishe dizaysa ha bitaney besishin izi dizasoyka mitha lanqe keetha gidoni me hessappe heni bagara hara asi dizaysa qonc'isses.

Hayssan xeelishen keehippe gitannne dalgga maado immiza maabirate woykko elektronikise aathtiza keehippe gitanne wolqama gidiza transformere geetettizayti diyayssanne izikka qase gaype gita maado immizayssa qonccisees.

hayssan betizayissi kehipe lo'iza haaththi aadhdhiza woykko haaththa efiza zokko besishen izi dissasoyka kehipe shuchchan ginbetu uttizason diyayissa hayssi qoncisi bessees

hayssan xeellishen beettizay si keype gitanne dalga sati boonoppe haatti wodhdhizayssa phantha kushen medethisheninne xeellishen diyayssa qoncishes he asatikka dumma dumma dunguza haattiza yssa qoncisees

hayssan xeellishen kee7eppe lo7iza woykko phooliza haaththa zigiza miisha woyqqizi issi ashanguute misileoykoashangulute misilezi ba izi hamettishe diyayssanne iza bolla koppiya deyayssa qoncisees

Hayssan xeellishen bertiza yssi kayeppe gitanne dalga gidiza addis ababani de'iza keeththa gidishin he keeththazikka qase haaththa yoo dumma dumma maaduta immiyayssa qoncisees.

hayssan xeellishen beettizayssi keyppe denba gidizasoni haaththa boono zidiyayssa bolla dumma dumma asati yidi he wodhdhishe diza weykko gukkishe diza haaththappe bantta qushen ekkidi uysheninne mecetishe diyayssa qoncisees

Hayssan xaelelishin kayppe gitanne dalga asati baynha hupheni dunguzara diza koppiyanne hara dumma dunguzata woththidi haaththa poonoppe keezayssa kushen qolizi uyi sheninne hessappe baggara geetidayssa qoncisees